Wannan hotan da kuke gani gareji ne wanda ya ƙunshi motoci inda ake ajiyansu gata nan dai fili babba ne ba gini ba ce dan ba ta da rufi, gareji wuri ne da ake ajiye motoci zai iya zama na ayyukan gyaran gurin motocin ne, wani lokacin akan samu matsala za a kawo su, gareji na iya kasancewa haɗe da gida ko kuma a wuri daban kuma suna iya zama da ɗakuna kaman yanayin yanda ka ga wannan, shi ma haɗe yake da gida da ɗakuna a cikinta sannan ga motoci wasu a fake wasu kuma mutane suna tafiya a cikinta. Nau’in gareji mai haɗe da gida yana da haɗinkai da gida yawanci yana rumfa ko hanyar shiga cikin wannan gidan, sannan gareji wurin garejin wanda ake gina shi a wuri mai nisa da gida, amfanin gareji dan ajiye motoci, kayan aiki na waje da abubuwa da ake amfani da su lokaci-lokaci, wurin aikin gareji idan aka samu matsala ta mota ana iya kawo ta, sannan kana iya aje motan ba tare da wata damuwa ba; idan kana san ka tsara garejinka za ka aje motoci da kuma kayayyakin ayyukansu na yau da kullum sannan idan mota ta samu matsala za ka kawo ta cikin gareji inda za a aje ta, gashi dai hoto ne.

Gwonk, gwong na’ura ce ta kiɗa mai daraja, da aka samo daga ƙasar Asia ta kudu maso gabas, musamman daga ƙasashen China da Indonesia da Malaysia. Gwonk yana da siffar faɗin ƙarfe mai zagaye, wanda ake buga shi da malech, wata irin sandar buga samar da sautuka masu zurfi da ƙara. Ana amfani da gwonk a cikin bukukuwan addini, al’adu ko kuma a cikin kiɗe-kiɗe na zamani, akwai nau’uka gwonk, akwai gwonk mai faɗi na gargajiya mai zagaye, wanda ake amfani da shi a cikin bukukuwan addini da al’adu, sannan akwai gwonk mai tsawo a tsakiya, gwonk wanda yake da tsawo a tsakiyarsa wanda ake kira hoss, wanda ke samar da sautuka na musamman idan aka buga shi, sannan akwai gwonk mai kaka, gwonk wanda suke da ƙarfe mai nauyi suna samar da sautuka masu zurfi da ƙarfi, akwai gwonk mai ƙanƙanta wanda aka saba amfani dashi acikin orchestra na China ko a cikin wani wasannin opera na gargajiya. Shi gwonk amfanin shi a cikin bukukuwan addini, aure da sauran su, taron al’adu, ana amfani da gwonk a cikin orchestra, musamman acikin kiɗe-kiɗen gargajiya na Asia ta kudu maso gabas. Sautin gwonk yana samar da sautuka masu ƙarfi waɗanda ake amfani dasu a finafinai, wasan kwaikwayo da kuma a cikin wasu bukukuwa da wasanni. Sautin gwonk yana da ƙarfi kuma yana da tasiri, wanda ke say a zama kayan aiki na musamman wajen sanar da muhimmin abu, kiran kudirin ruhaniya ko ƙirƙirar yanayi na girma.

wannan hoton ya na nuni da mata ce akan machine da yaran ta guda biyu ga daya a goye a baya wanda ba zai wuce watanni tara ba sannan ga wani a gaban ta wanda ba zai wuce shekaru biyu ba tana goye dasu a kan machine tana tafiya gashi dai wurin ba wai kwalta bane jan kasa ne jan kasa ne kuma bawai kasa ne mai taɓo wanda zai ba wa machine wahala wajen wucewa kauye ne amma kuma basu da wahalan hanya wanda zai zama suna cikin takura dan yanayin ta in da wannan hanyan ya zama mata da masala zaka fuskanta a yanayin yadda take tukin amma a mu'amalancen ganin ta a hoton nan tana cikin farin ciki da an'nashuwa kuma babu wani wahala a tattare da ita sannan a gefen su shago ne inda ake saida kaya a gefen kauyen kaman kan hanya shagon yake gashi dai guri ne kuma yana nuni da cewa mata a wannan kauyen suna da zasu iya hawa machine su tuƙa 'ya'yan su ko kuma suyi wani mu'amalan su na yau da kullun ba tare da wani wahala ba kuma bawani wahalan yanayi a gurin sabida zasu iya mu'amalansu na yau da kullun ga yaron ma dai hannun shi a kan machine din yana gwada tuki kamar yadda mahaifiyarsa ke yi a tattare dashi shima yana cikin farin ciki da an'nashuwa shi kuma wanda yake bayan bacci yake yi sa kuma wani bakin leda da yake bayan abun hawan nata da kuma wani leda da yake gaban wanda ya daga inda taje.

wannan yanayin wannan hoton da kuke gani ya kunshe mace ce sanye da tufafin ta a cikin kitchen ta hura wutan murhu da itace tana yanka kabewa tana shirya zatayi girki a gefen ga ta dai dauke da wuka a hannun ta tana yanka kabewa wanda za'ayi abincin da shi sannan cikin kitchen din gashi buhuhuna buhu ne haka a gefe a ajiye da kuma makamashin wuta da irin robobin aiki na yau da kullun sannan sai tukunya da aka daura a kan murhu gashi yana ci da wuta duk dabara ne na mata na kauye wanda suke ajiye duwatsu a gefe da gefe a sa masa itace a hura wutan gashi dai ta daura tukunyan amma bata rufe shi ba tana kokarin yanka kabewan ta zuba shi a cikin ruwan gata a zaune rike da wukan ta daura kabewan a kan wani buhu tana yanyanka shi sabida ta sarafa musu abincin da zasu ci a yanayin kitchen din ka san kitchen ne na ƙarƙara gashi kasan shi kasa ne kuma ginin kasa ne gata nan ita ma cikin natsuwa take yanka kabewan ta zatayi girkin ta yanayin ta kasan ba wai mutum bane mai cikin wanda yake cikin wahala ko kuma tana nuna gajiyawa a kan wannnan aikin da take yi gashi dai a tattare da ita akawai farin ciki kuma babu wani gajiya sannan ga kitchen din komai an ajiye shi a gefe dai tsaftsaf itacen ta ma gashi ta wura masa wuta yana ci sosai tana jira ta gama yankan kabewa ta sarrafa abincin da zasu ci ta sarrafa abincin da zasu ci

wannan hoton ya nuna mata ne da miji mata ta duka tana gaishe da miji ta ko wani al'adu ya koyi yanayin gaisuwa da mu'amala dake tsakanin mata da miji ga ta dai dattijuwa ce amma girmamawa bai fita a tattare da ita ba ta tsugunna kasa tana gaishe da mijin ta gashi dukkansu suna cikin fara'a da kaunan juna yanayin inda suke shima kauye ne gefen ginin ginin block ne sannan gefen shi ta sama kaman chiyawi da jeje ne gata dai sanye da rigan ta da zanin ta kore da danƙwali amma ta duka tana bawa mijin ta girmamawa tana girmama shi tana gaisuwa wannan salon gaisuwan su ne su kuma wanda zasu duka su nuna girmamawa ga wanda suke ƙarkashin shi shima yanayin shi gashi yana kallan ta cikin kula da soyayya kuma yana cikin farin ciki da yanayin yadda ya ga matarshi ta duka tana gaishe shi a matsayin shi na mijin ta ta bashi girman shi ga baki dayan su suna cikin farin ciki da an'nashuwa babu alamar ɓacin rai a tattare da su sai alamu na soyayya da kaunar juna da girmamawa itama da girmamashi shima ya girmama ta sabida a al'adun su wata ƙila gaisuwa ana dukawa ne wa miji shine alamun girmamawa

wannan mace ce gata a tsakiyan teko a cikin ƙwaleƙwale tana saida robobi tana kasuwancin ta babu babu wani takura babu nuna gajiyawa ita a cikin ƙwaleƙwale take kasuwancin ta gashi dai ta debo robobin ta tana tafiya da su cikin ƙwaleƙwale gashi gefenta dai gidaje ne amma ita tana tsakiyan ruwa kuma cikin hankali take tuka ƙwaleƙwalen ta zata je ta ta kai robobin da ta abo kasuwa ta saida su saboda shine kasuwancin ta gashi roba ne da baho manya da ƙanana ga kofuna ga moɗan shan ruwa ga manyan randuna sai kuma abin da yake kare ta wato ƙarfen da take tuka ƙwaleƙwalen ita kadai ne cikin ƙwaleƙwalen ta tana tafiya sabida kasuwancin ta gefen ta kuma gidaje ne wani a tsakiyan ruwan yake gashi nan kaman guri ne inda ake ajje ƙwaleƙwalen sannan gaba da shi kuma gidaje ne gasu nan masu kyau sannan a dayan gefen shima kaman inda masu ajiyan ƙwaleƙwalen suke dan ƙwaleƙwalen ba guda daya bane ga daya a gaba ga kuma wani a gefe inda ake ajjeshi cikin wata rumfa mai launin blue kuma ruwan gashi dai da dan cuwa ciyawun shi kadan a ciki tana tafiya itama fara'a ne a tattare da ita babu nuna gajiya a sana'an ta kuma nema take hanyan da zatayi sana'an ta ko ina zai iya kai ta ga ta dai ta abo kayan sana'an ta zata kai ta saida su

wannan hoton ya kunshi mata ne guda uku mai yaro daya a tsakiyan su sannan suna zaune da ƙwando a gaban su sai kuma ga buhu sun shanya rogo a kai suna fere wannan rogon suna raba ta da ɓawon ta suna shanye ɓawon a kan buhu suna tara rogon a cikin wannan ƙwandon dake gaban su ga yaron a gefe yana zaune duk hankalin su na kan aikin gaban su sun ajiye roba inda qidan suka fere wannan bawon rogo din sai su tara su shanye bawon shi kuma rogon gashi nan fari abun sha'awa sun zuba shi a cikin ƙwandon gefen su gashi nan dai su uku ne kowa da nashi a gaban shi yana kokarin gyarawa sun dauki wuka suna fere wa wannan tana zaune a kasa a kan kujera inda take kokarin fere rogon gasu suma guda biyun suna zaune a a kujera sun tara nasu a gaban su suna kokari su fere shi kuma yaron yana zaune abin shi yana ta kallon su gabaki dayan su ka gansu suna da kokarin aiki da himma ba tare da gajiyawa ba kuma babu alaman gajiya a tattare dasu suna kokarin fere wannan rogon da yake gaban su su raba shi da ɓawon shi su ajiye bawon gefe su ajiye rogon gefe sabida ɓawon ma ba zubda shi zasuyi ba sun shanya sabida yana da amfani gashi nan dai gonin sha'awa

wannan hoton ya kunshe mutane guda biyar ne guda shida duk da dayan ba'a ganin fuskan shi ga mata guda biyu a tsakanin su sai mazan guda hudu kowanne rike da glass kofi a hannun sa kuma suna rike da abincin su a hannun su wanda yake dauke da korayen ganye a kai da kuma kofi da ke hannun su suna cikin farin ciki yanayin su kasan suna murnan wani abu ne ga su nan gabaki daya farin ciki ne a tattatare dasu kuma yanayin gurin kaman baban guri ne na shakatawa dukkan su suna far'a sun samu wani abun da ya sanya su cikin farin ciki shine suke ta murna abun su ga su nan dai duk yanayin su ka gani ka san suna cikin farin ciki suna rike da wannan kofin suna bubbugawa suna bubbuga kofunan junan su kuma dukkansu far'a ce a tattare da su suna murnan wani abu sannan a kasan tabur dinsu irin abincin da yake rike a hannun su ne wasu sun dauki abincin suna rike dashi a hannu wasun su kuma wannan kofi da yake dauki da abun sha suke rike dashi a hannu amma kana ganin su ka tabbata suna murnan wani abu ne tun suna cikin farin ciki gasu nan dai dukkan su mutane ne kaman masu fararen fata ba wai en nijeriya ba tun da al'adun su su komai ma abun murna ne a gurinsu su taru guri daya su taya junan su farin ciki

Wannan bidiyo ya ƙunshi wata waƙa ce wanda ake ce mata ku and the gang, sun haɗa kai da playing for change wajen yin wata fasalin waƙar su mai suna murna. A cikin tsarin waƙan na cikin duniya, wannan bidiyon ya haɗa yara daga ƙasashe daban-daban suna haɗa muryoyin su don bada waƙar don bada waƙar sabon salo mai cike da farin ciki da haɗin kai an saki wannan waƙar ne domin tunawa da ranar yara tare da jaddada mahimmancin samar da kyakkyawar makoma ga yara na gaba. Waƙa ne wanda ake yin shi da hannu suna bubbugawa suna cikin farin ciki a cikin bidiyon suna buga tafi da hannu da kuma bubbuga tafi da kofuna wani sauti ne dai wanda yake ƙunshe da yanayi na farin ciki kana ganin fuskar yaran ka sani akwai farin ciki a tattare da su.

Wannan bidiyo ya ƙunshi waƙa ne da ake yiwa wani Bayarben mutum mai suna Shegu Jenson, inda a cikin bidiyon ya ƙunshi ya shigo guri ne na biki wanda yake rawa yana watsa daloli, manya ne baki ɗaya a wurin suna cikin farin ciki da annashuwa. Shi Shegu Jenson shaharraren mawaƙin Nijeriya ne da aka sani sosai, saboda kwarewarsa a fagen nishaɗantawa a bukukuwa daban-daban musamman tururukan biki da liyafa, ya samu ɗaukaka a kafafen sada zumunta inda yake da mabiya fiye da dubu ɗari, anan yake raba manya-manyan lokuta daga ayyukansa na nishaɗantarwa. Yakasance yana waƙa ne a gurin ana watsa masa kuɗi na dala, kuma cike da farin ciki, ga kyawawan mata manya da manyan maza ana cashewa ciki, shi kuma yana yin waƙarsa cikin yare kuma yake haɗata da yare na turanci.

Wannan bidiyo, ya ƙunshi wasu dabaru, na yin kayan ado, na zamani, kayan sawa da sauransu. Bidiyon yana nuna yadda idan ko da kaya ya ɓaci, akwai dabarun da za ka iya mai da shi zuwa wani yanayi da zai zama yana da kyau. Ga shi dai a ciki riganta ne ya samu matsala, sai ta yanka shi da sizos ya koma wani irin riga gwanin ban sha’awa. Sannan ta zo ta, ta ɗauki pant ma ta yanka shi, ta mai da shi samfurin riga gwanin sha’awa. Tsofaffin kaya ne, take sake maida su zama kaman sabbi. Kaman a ce yanzu tsoffin jins, sai a mai da shi zuwa gajeren wando ta hanyar yanke su da tsattsagewa inda ya tsattsage. Sannan sanya riguna masu girma su zama irin ƙananan riguna, za a ɗaura a gaba. Sannan akwai inda samun ɗan kaɗan daga cikin kayan ado na musamman kaman takalma, jaka, jaket mai ɗabi, ko jaka mai kyau don ƙara kyau ga tufafin. Sannan a cusa, cusa hannun riga da wando, ƙasan wando don ƙara salo da tsari. Yin amfani da fil, fil na kama kaya, don gyara tsofaffin kaya masu yawa ta hanyar ɗaura su ɗaure su da fil ɗin a wuraren da ya dace don su yi daidai da jikin kayan ya ba da sha’awa.

Wannan bidiyo ya ƙunshi yadda wata mata take faɗakarwa akan ayyukan da za ka yi bayan aiki dan samun natsuwa da farinciki, wato bayan ka gama aiki wani ayyuka ne za ka yi su wanda zai sa maka natsuwa. Abu na farko kai yawo ko gudu a cikin yanayi ko ɗan gudu a anguwanku zai taimaka wajen share kwakwalwa da farfaɗo da kai ayyukan shimfiɗan jiki ko yin tunanin natsuwa zai ragge damuwa kuma ya taimaka wajen mai da hankali ko karanta littafi ko sauraran littafi, ko wani sauti na samun natsuwa da nishaɗi. Ayyukan da za su saka cikin nishaɗi dan gwada sabbin girki a cikin dan gwada sabbin abinci ko yin biredi, dan jindaɗi haɗa kayan ado, zanen hotuna ko sake amfani da tsoffin kaya a gidanka, kiɗa ko sauraron waƙoƙi masu daɗi zai taimaka maka wajen ɗaga maka yanayi, tattauna da abokai ko iyalai, saduwa da su dan ku yi hira ta waye ko zaman jindaɗi tare a gida, gwada sabon abu kaman darasin rawa, yin duk wane ko haɗuwa da kulub ɗin karatu, yin wasanni tare da abokai ko kai kaɗai dan nishaɗi.

Shi dangantaka ne tsakanin mace da na miji, mata da maza wanda yake nufin mutane guda biyu dake cikin dangantaka ta soyayya ko aure, dangantakan so na iya zama daga hurɗan soyayya na yau da kullon zuwa aure kuma tana da matuƙar mahinamnci ga rayuwansu da zuciy,a jiki da zamantakewa. Ga wasu abubuwa dake cikin dangantakan maza da mata: sadarwa mai kyau tana da mahinmanci don fahimtan juna, buƙatun juna da san zuciya, mata da maza da ke sadarwa cikin gaskiya da buɗe zuciya suna samun dangantaka mai ƙarfi da jin daɗi. Na biyu amincewa, amincewa ita ce ginshiƙin ko wace danagantaka mai ƙarfi idan babu ita ma’aurata na iya fiskantan rashin kwanciyan hankali, hassada da fahimta mai rauni da kuma ƙiyayya. Amincewa yana buƙatan gaskiya, amana da cigaba da kasancewa girmama juna, girmama ra’ayoyi da bambance-bambance juna, yana da matuƙar mahinmanci wajen kiyaye zaman lafiya, maza da mata dake girmama juna suna da daman warware matsaloli cikin haɗin kai, warware rikici, jayayya na iya faruwa a cikin ko wani dangantaka amma yanda kake warware su yana da mahinmanci maza da mata da ke warware rikici ta hanyan sulhu, fahimta da haƙuri suna samun dangantaka mai ɗaurewa.

Dangantaka mai taushin zuciya da zai saka zuciya tanarke dangantaka mai kyau da ta ƙunshi soyayya alheri da girmamawa tana ƙirƙirar yanayi na ɗumi da farin ciki a cikin irin wannan dangantaka akwai ƙananan lokuta masu daɗi wanda ke kawo jin daɗi da murmushi da wasu abubuwa dake nuna irin wannan dangantaka mai narka zuciya na farko, aiyuka na kyakkyawan zuciya, kayan kanka dake bada mamaki kamar rubutaccen wasiƙa abincin da ake so ko wani yanki na musamman na rana suna nuni da kulawa da kauna.. Lokuta masu nishaɗi da jin daɗin cewa suna yin dariya tare kaɗan daga cikin wasa ko yin jita jita tare yana ƙirƙiran yanayi mai sauƙi da natsuwa goyan bayan juna mata da namijin dake goyan baya gurin juna suna ƙarfafa juna lokacin da abubuwa ke wahala da kuma murna, nasarori suna da dangantaka na zama abubuwan sha`awa ko aiyuka na juna ko da yana dafa abinci tare, yin yawo ko kalon shahararran shaharanran shaharanran.

Ayyukan gida na nufin ayyukan da al’amura da ake yi a cikin gida inda galibi suna nufin kula da gida da tabbatar da cewa yana tafiya cikin sauƙi. Waɗannan ayyukan na iya zama na biya ko na ba da gudunmuwa, kuma sun haɗa da ayyukan da suka shafi tsaftacewa, dafa abinci, kula da yara da sauransu. Abubuwan da suka shafi tsarawa da kula da gida, ayyukan gida suna da alaƙa da nau’in da ke taimakawa wajen tabbatar da cewa gida yana da tsari da kuma jin daɗi. Nau’ikan ayyukan gida: na ɗaya tsaftace gida, goge gida, sharan ƙasa, ƙona ƙura da wanke fata, tsaftace ban ɗaki, ɗakuna, girki da sauransu, wuraren zama. Dafa abinci da shirya abinci: shirya abinci na safe, rana da dare ga iyali. Sanya kayan abinci da kula da kayan abinci a gida. Wankin tufafi, bushe su, naɗewa da goge su. Kula da yara, yi musu wanka, haɗa da abincinsu, wanke musu kaya da kula da su. Kula da tsofaffi, wanke musu kaya kullum, kamar wanke su. Sanya tufafi da motsa jiki. Lafiyan shuka, kula da lambu da sauransu, wuraren wajen gami da share shuƙi, cire ciyayi da kula da fitilan shuƙi gudanar da kula da gida, gyara ko kula da kayan aiki, famfo da sauran abubuwan gida. Ayyukan gida a cikin muhalli daban daban, ayyukan biyan mutane da yawa, suna aiki a matsayin masu aikin gida, misali, masu aikin gida, masu kula da yara, masu kula da tsofaffi suna bayar da hidimominsu a matsayin fansho lo albashi. Ayyukan gida suna da matuƙar muhimmanci wajen tallafa wa iyalai da rage wa iyalai nauyin kula da aikin gida. Ayyukan gida suna da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da cewa gidan yana da tsari da jin daɗi. Ayyukan gida wani abu ne wanda ya ƙunshi kula da gida da yanayin yara, kula da su, wanka da sauransu. Tsaftace gida muhalli ya zamana kullum cikin tsafta, ba tare da datti ba, sabida tsaftace muhalli, yana kula da lafiyar mutum, ba tare da wani cuta ba.

Tsarin kuɗi yana da alaƙa da lafiyar jama’a, yana nuna muhimmancin haɗin kai tsakanin lafiya ta kuɗi da lafiyar al’umma baki ɗaya. Lokacin da mutane suka kula da lafiyar kuɗinsu, yana taimaka wa lafiyarsu ta jiki da ta tunani, wanda hakan yana haifar da ƙarin fa’idoji ga lafiyar al’umma. Ga wasu dalilai: na farko, lafiyar tunani da tsaron kuɗi: Damuwa da kuɗi na daga cikin manyan abubuwa da ke haifar da matsalolin lafiyar tunani. Mutanen da ke fama da matsalolin kuɗi, suna yawan jin damuwa, rashin jin daɗi da sauransu. Matsalolin lafiya na tunani, idan mutum yana da kwanciyar hankali wajen kula da kuɗinsa, yana rage yiwuwar samun waɗannan matsalolin. Samun kula da lafiya: lafiyar kuɗi na iya shafar damar samun kulawar lafiyar mutune da ke da kwanciyar hankali na kuɗi, sannan da damar biyan inshorar lafiya zuwa asibiti don duba lafiya da samun magunguna, wanda zai kawo sakamakon mai kyau ga lafiyarsu. Idan aka samu matsalar kuɗi, hakan na iya hana mutum samun ƙwaƙwalwa, kulawar lafiya da ya kamata wanda yake shafar lafiyar jama’a. rayuwa mai kyau da lafiya. Lokacin da mutum yana da kwanciyar hankali na kuɗi, yana iya zubar, zaɓar rayuwa mai kyau kamar cin abinci mai lafiya, motsa jiki da kula da lafiya. Ta riga-kafi: wannan yana rage yawan kamuwa da cututtuka, cututtuka cututtuka masu tsanani da rage farashin kula da lafiya wanda ke amfani ga lafiyar jama’a. A taƙaice, idan mutane suna da kyakkyawan tsarin kuɗi, yana haifar da lafiyar jama’a mai kyau, domin tsaron kuɗi, yana taimakawa wajen rage damuwa, inganta mara samun kulawar lafiya da kuma samar da rayuwa mai lafiya.

A cikin Hausa, tsarin gwamnati yana nufin tsarin, ko hanyar da ake gudanar da ayyuka da mulki a cikin ƙasa. Ga wasu daga cikin nau’in tsarin gwamnati: dimokaraɗiyya, tsarin da a cikinsa ‘yan ƙasa ke da iko na zaɓar wakilai da kuma shiga cikin yanke shawara. Zai iya zama na kai tsaye, inda mutane ke kaɗa ƙuri’a kan manufofi kansu, ko kuma wakilci, inda mutane ke zaɓar shugaba don yin yanke shawara a madadinsu. Misali, Amurka, jamhuriyar tsarin gwamnati inda ƙasa ake ɗauka a matsayin al’amarin jama’a, kuma shugaba na ƙasa yana zaune ne ta hanyar zaɓensa ba tare da zama sarki ba. Yawancin wannan tsarin yana ɗauke da dimokaraɗiyya da wakilanci. Misali, Faransa, mulkin sarauta, tsarin gwamnati wanda mutum guda sarki ko sultan ke jagorantar ƙasar. Mulkin sarauta zai iya zama na doka, inda sarki yana cikakken iko ko kuma yana kundin tsarin mulki,, inda iko na sarki yana da iyaka bisa tsarin mulki. Mulkin Oligarkiya, tsarin gwamnati wanda iko ke hannun wani rukuni ko ‘yan ƙasa kaɗan galibai daga wani aji, iyali ko jam’iyyar siyasa. Mulkin communist, tsarin gwamnati wanda gwamnati ke gudanar da dukiyar ƙasa da kuma kayan aiki da nufin gina al’umma mara rarrabuwa, inda dukiya da iko ake rabawa tsakanin jama’a. Duk da haka wasu ƙasashe na iya haɗa wasu daga cikin waɗannan nau’ikan tsarin gwamnati don samar da wani tsari na musamman. Tsarin mulki na gwamnati, tsare tsarensu wanda shugaba, shugabannin addini ke gudanar da gwamnati kuma tsarin doka na ƙasa yana bisa ga doka ta addini.

Wannan video yana nuna inda wata mata take bayani da wasu ayoyi dake cikin Bible, wanda idan Allah ya baka iko musamman wani ƙarfi da Allah yake baka, baiwa ce babba kuma alhakin da ke tare da ita yana da girma, wannan iko ana bayar da shi don kayi wa wasu hidima, kayi adalci kuma ka ɗaukaka Allah. Ka fahimci cewa ikon yazo ne daga Allah ba daga kan ka ba, kullum ka nemi shiriya daga Allah, ta hanyar addu’a da tunani ayar ayara ayar Allah yana ƙyamar masu girman kai amman yana bada alkairi ga masu tawali’u, a yakubu4&6, ”yi amfani da ikon da Allah ya baka da hidima ga wasu, kasance murya ga waɗanda basa iya magana, kuma ka kawo warkarwa da gyara misali, Yesu yayi amfani da ikon sa don warkar da masu cuta, fitar da alljanu da koyarwa cikin kabari. Yi imani da ikon da Allah ya baka kuma kayi aiki dai-dai da nufin sa, a aya ta Timothiaus “Allah bai ma ruhun tsaro ba sai dai na ƙarfi ƙauna da kamun kai” sannan a aya ta acikin zabbura 1:1:9, “Kalmar ka fitila ce ga kafafu kuma haske ga hanyata” aya ta Mathew “albarka tana ga masu kawo zaman lafiya, ita ma za a kira su ‘ya’yan Allah” Mathew 5:9, aya “inda babu shiriya, mutane suna faɗuwa amman inda ake da shawara da yawa akwai tsaro”.

Kwaye a bayanan albashi a cikin ma’aikatan gwamnati yana da fa’idoji da dama. A farko, a dalchi da jai jaito, idan aka bayyana tsarin albashi da bayanan albashi, hakan yana tabattar da cewa duk ma’aikata suna samun kyakyawan albashi bisa da ƙa’idojin da aka tsara, wanda ze rage bambancin albashi bisa la’akari da jinsi, ƙabila, ko wasu abubbuwa. Na biyu, ingataccen ruhi da aminchewa: idan ma’aikatan gwamnati suna ganin cewa tsarin albashi yana bisa ƙa’idoji, dan bayyana haka ze ƙara aminchewa da tsarin, da inganta jin daɗin ma’aikata. Ma’aikata zasu ji suna daraja, kuma ana yaba musu bisa ga aikinsu. Na uku, kiyaye alhaki: bayyanar albashi yana sa dukkanin ma’aikata da masu gudnarwa su zama masu alhaki yadda ake tsara albashi. Wannan na taimakawa wajen hana sarra-i aiki, cin zarafi ta hanyan bayyana yadda ake yanke shawarar albashi. Na huɗu, dawo da jawo hankali da tsawo tsananjewan albashi: bayyana kuma yana bisa da cancanta, na iya sa ayyukan gwamnati su zama masu jan hankali ga sabanin ma’aikata. Hakan yana taimaka wajen riƙe ƙwararru, saboda ma’aikata za su fi jin daɗin aiki a wuraren da suka yi imani da cewa ana ba su kula daidai. Gudnar da ƙasafin kuɗi: gwamnati na iya amfani da albashi wajen tsara ƙasafin kuɗi yadda ya kamata, ta hanyan tabattar da cewa ƙarin albashi da fa’idoji suna cikin iya haƙƙokin da suka dace da ku, da kuma bin ƙa’idojin kulawa da gwamnati. Wannan ze taimaka wajen ƙirkira wani aiki na gwamnati mai kyau, wanda ze haɓaka daidaiton a dalchi da kuma ingancin ayyuka. Bayyanar albashi yana ba ma’aikata daman yin ishashen yanayyi da yanke shawara da ta dace game da ci gaban aikinsu, ciki har da fahimtan yadda albashinsu ze tashi a nan gaba, da kuma yadda suke kwatantawa da wasu a cikin wannan muƙamin.

Taimakon wasu haƙiƙa yawan mutane suna samun farin ciki daga taimakawa wasu, aikin taimako yana kawo jin daɗi da cikar buri wanda ke sa muji cewa mun da wani maƙasudi a rayuwa, taimakon wasu ko da kuwa yana da shi kana iya taimakonsa ko yaro ko babba yana iya haifar da tasiri mai kyau a rayuwar mai taimako da wanda aka taimakawa yana haifar da haɗin kai da kuma farin ciki mai ɗaurewa Ta ya kake samun farin ciki bayan ka taimaki wanda yake cikin buƙata, taimakon yaro ko babba wanda yake cikin buƙata yana sanya farin ciki a gareka kai da kayi taimako da wanda ka taimakawa Shi taimako duk wanda yake cikin buƙata zaka iya taimaka masa ba tare da ka ji wani irin abu a ranka ba, sannan kuma sanadin wannan taimako da kayi masa sai ka gani kai ma ka kasance cikin farin ciki sabida ka taimaki ɗan uwanka ta haka ne ake samun al`umma ta tashi sabida taimakokoniya kana da shi ka ba wanda baya da shi ko yaro ko babba shi taimako baka san inda zai je ba sannan zai sanya ka a cikin farin ciki da annashuwa saboda a sanadin ka ka sanya wani wanda yake neman taimako farin ciki

Al`adu masu kyau suna da mahimmanci wajen kiyaye lafiyar jiki dasu hankali, wasu daga cikin al`adun lafiya suna haɗe da cin abinci mai gida jiki, cikin abinci mai kyau wanda ya kunshi kayan lambu `ya`yan itace, hatsi na asali da nama mara mai yana taimakawa wajen ba jiki abinci mai gina jiki da kuma kula da lafiya. Aiki jiki na kullum, yin motsa jiki yana ƙarfafa zuciya, tsoka da ƙashi yana kuma inganta yanayin zuciya, rage damuwa da haɓɓaka ƙarfin jiki samun ishashshen bacci, samun ishashshen bacci yana da mahimmanci da aikin ƙwaƙwalwa daidaita yanayin zuciya da kuma lafiyar jiki Maza da mata suna buƙatan sa`o`I bakwai zuwa tara na barci a kowace dare. Shan ruwa mai yawa, shan ruwa mai yawa yana taimakawa wajen kiyaye lafiyar jiki, taimakawa wajen narkewan abinci da kuma inganta fata, sarrafa damuwa neman hanyoyin sarrafa damuwa ko ta hanyan tunani mai kyau, tayin addu`a ko samun hutu yana taimakawa wajen kaucewa gajiya da inganta tunani ƙirƙirar da kiyaye wa`yannan al`adun lafiya na iya haifar da rayuwa mai lafiya farin ciki da cike da jin daɗi wannan ne dake cikin waɗannan al`adun dake mayar da hanali a cikin tsarin rayuwa